Waa sariir jiif ah waxaa saran go cadaan ah

Halkan meel dukaan ah oo dharka lagu iibiyo waxaa haddii horyaalo saaka madow ah oo qurxin ah

Waa qol afar barkii matalo

Waxaa ii muuqdo dukaan lagu iibiyo dharka raga

Waa dhalo geed ayey saarantahay dhagax

Waa gabdho ku jiro imtixaan

Ubax oo kujiro caag caagana ku dhex jiro qol

Waa master kard

Meeshan waa qoraal premier bank

Waa meel banaan waxaa iskugu imaaday gabdho

Meeshaan waxay iga muuqda ilmeyr yar oo wata qamiisiyo cadcad oo qalinjebiyeen

Meeshaan waa meel xero ciidan ah waxaa iga muuqda wata dharcadaana iyo dhar jaalo ah

waa miis ku diyaarsan qudaar nooc walba ah oo macaan miiska waa qaxwi

Wa caagad midabkoodii yihiin madow

Qol uu ku juro armaajo OO leh afar albaab

Halkan waxaa yaalo dhacayo ay ku dhex jiraan qalab cadaana ah

Halkan waa suuqa dahab ka waxaa ii muuqda caaga madowga ah oo dahab suran yahay

Waa boonbale midabkiisu waa madow dahab ah

laami ay marayaan mooto bajaaj wxaa geeska laamiga ka saaran guri sar ah

Waa dhismo qabyo ah oo leh hal albaab wayn

Waa xaflad oo sanad guurada soomaliya

Waa fasal araday imtixaan ku jiro ay ku jiraan dhamaantoodna face mas ayaa uxiran

Waa qol aad uqurux badan dhulka waa roog

Waa garoon waxaa isku imaaday niman

Halkaan waa qol waxaa dhaxyaalo caaga dharka lagu qabiro

Waa wado waa xili haben madow hal kaas labo dhalinyaro baa taagan

Waa kareen cadaan oo saaran geed cadaan waxaa

Waa saxan cadaan waxaa ku jira bariis iyo hilib

Waa kartoon jaale ah

Waa guri jaraanjaro leh oo alwaax ah

Waa meel banaan oo cagaar ah waana maqaayad

Waa meel dhismo ka socda dad. Ayaa jooag

Waa school secondary ah

Waa qol albaabka furan yahay

Waa meel god ah oo dhismo ku socdo qof baa ku dhaxjiro

Waa laami madow ah gadaa shiida dhismo cadaan baa ku yaalo

Meeshan nin ayaa tuubo biyo ka horinayo

waa saacad taalo meel cadaan ah oo kalarkeedu yahay dahabi

Waa boonbalo midabkiisu waa madow dahab ah

Waa shaar iyo surwaal oo kalarkoodu yahay madow

Waa meel kubad lagu dheelo waxaa jooga wiilal iyo maamoyin kor waxaa oga taagan calan ka Somalia

Waa qol waxaa ku jiro qof wada dhar buug ah oo gacanta ku wado bir

Meeshan waxay yeel gasacado ay caano ku jiraan

Waa kabo oosuun leh kalar madow

Waa qol oo dhismihiisa dhamaaday oo qurux badan waxana kushidan nalal badan

Waa beer ay ku yaalaan geedo farabadan oo ay ka mid tahay qumbaha geedaha karkooduna waa cagaar

Waa meel uu ka socdo dhismo

Waa labo box oo kala nooc ah

Waa qoraalo la laga shaqeyay oo la saxay

Waa qol ah ku jiraan qamiisyo kalar koodu waa buluug iyo jaalo

Waa qol kujiro geed geedka wuxuu hoos ku leyahay wax dhagax camal ah

Waa suuq lagu ii binaayo looska

Waa nin wato qamiis cimaamad

Waa qol waxaa ku jira ardayda wataan. Dhar cadaan ah

Waa makiinadda lagu shido cabitaanka

Waa boonbale midabkiisu yahay caddaan

Waa laami waxaa soo socda bajaajyo tanu soo geedi cadaan waayo dhinaca laamigana waxaa fadhiya saddex qof

Waa suuq kabaha gabdha lagu ii biyo waa kabaha Gabdha midab koodu waa shamiito shamiito

Waa calanka soomaaliya

Waa dad dabaal degayo oo maalin wacan ku jiro

Waa boonbalo midabkiisu waa guduud

Waa meel caafimaad waxaa jooga gabdho

Waa miis ay dul saaran yihiin raashin hal sanxan kuwada jiraan

Waa carwo waxaa laga iibinayaa saakooyin dumar

Waa garoon weyn dhalin yara badan baa joogta

Waa caagad shaambo ah oo cagaar ah

Waa daahyo qol ku dhaxjiro qolka waxa uu leeyahay armaajo

Kani waa guri dabaq ah oo uu dhismo ku socdo

Waa masaajid dhismo ku socda

Waa nal midabkiisa yahay cadaan

Waa bir waxaa dul saran muufo cadaan ah aan wali bislaan

Waa niman meel fadhiyaan oo hool ah

Waa dad midba midka kale fiirinaayo

Waa kalluun midabkiis yahay madow

Waa qol ay ku dhaxjiraan dhalooyin badan

Waa qol oo dad faro badan ku jiraan dad wey fadhiyaan hal qof ah bas ah ayaa istaagan

Waxaa yaalla meeshan sarwaal madow ay funaanad madow ah

Waa dhul banan waxaa yaalo makiinad

Waa qol waxaa dhex yaalo okso waxaa dhex deeda ku jiro wax madow ah

Waa gabar wax baraneyso

Waa qol waxaa leedahay qaanado daaqad

Waa qol waxaa yaalo sariir joodari ayaa saaran

Waa gaari hoomay geed Cagaar ayaa ku yaalla

Waa salax ay labo kooxood ay ku dheeleyso

Waa caagado waxaa ku jira kareen

waa dabaq qurux badan oo ay ak baxayaan geedo qurux badan oo cagaar ah

Meeshaan waxaa yaalla shaati iyo macauus

Waa qol waxaa dhex yaalo surwaal

Waa fanaanad madoow iyo buumo madow

Waxaa ii muuqda geedo yaryar oo cayaaran

Waa beer waxaa ku yaalo baabay liin dhanan iyo moos

Waa Dahab meel yaalo

Waa wiilal oo makaroofan madow hayo cimaamad

Waa saddex caagad oo ku jiraan kareen

Waa beer shah lagu cabo waxaa ku yaalo geedo

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu yahay cadays

Waa qol waxaa leeyahay hal daaqad

Waa carwo waxaa yaalla saakooyin

Waa dukaan oo yaalo dharka dumarka

Waa suuq lagu iibiyo dharka

Waa barkin cadaan ah korkeeda waxaa saaran dahab

Saxan bariis ah iyo barandho la shiilay

Waa sawir gacmeed uu ka muuqdo dhurwaa iyo libaax iyo geel

Waa sharoobo sharoobada furkeeda waa cadaan midab keeda waa madow

Halkan waxaa iiga muuqda gabar warqad wayn haysato oo akhrineyso

Waa sedax saxan waxaa kala saran sedax cunta OO kala duwan

Waa tufaax ah midabkiis yahay jaalo basali

Halkan waa qol fadhi li ubax baa yaalo

Waa sawir gacmeed uu ka muuqdo sawir dumar ah

Waa rag shir ku jiro

Waxaa ii muuqda kartoon ku jirto catar iyo boonmala

Waa isbitaalka dadka lagu qalo dhaqtar ayaa jooga

Waa masaajid waxaa ii muuqda niman badan

Waa dukaan dhar lagu gado waxaa yaalo suudad iyo wax kale oo badan

Waa keegag faro badan

Waa dhismo baraakad ah

Waa dahab oo suran caaga dahabka lagu gado

Waa sariir waxaa saaran jaadari midabkiisii yahay cadaanka

Waa gabar Soomaaliyeed oo sabuurad wax ku qorayso

Waa masjid waxaana jooga dad badan dad ka qaar waxay wataan koo fiyado

Waa suuq waxa uu leyahy sadax saf

Waa boorso ka kooban sadax

Halkaan waa dukaan

Waa bada waxaa dulsaaran markab

Waa qol waxaa dhex yaalo dhar shaar iyo surwaal

Waa laami oo lagu sameeyo orodyada waxaa joogo ciyaartooy iyo maamo

Waa qol waxaa dhaxyaalo armaajo

Waa guri dhismo banaanka waxaa ku yaala geedo cagaar

Waa qol waxaa yaalo sariiro midbadoodu waa Dahab

Halkaan waa dhismo qabyo ah

Halkan waa dukan lagu iibiyo dharka dumar ka

Waa nin qamiis caddaan ah wati

Waa kursi madow ah

Meeshan waxaa iiga muuqdaabe dhaga dhago daabi daabi ah

Halkan waa hool xaflad ah

Waxa yaalo kareen oo midabkeeda yahay binki

Waa laami jaam ah oo bajaajyo ku badanyihiin

Waa isbitaalka qof ayaa ka qalayaa

Halkan waxaa iga muuqda computerna ay eg yaallaan

Waa qol waxa yaalo firaash gaduud ah

Waa labo ma kiinad oo cabitaanka lagu shiido